Akatimba mu kkala eya kiragala kazingiddwazingiddwa. Kano akatimba abavubi ab'oku nnyanja bakakozesa okuvuba engege, empuuta ssaako ne mukene.

Emmotoka ey'ekika kya takisi eri wakati mu kkubo erya kkoolansi. Ku mabbali waayo kuliko olusozi oluliko omuddo ogwa kiragala era nga kuliko emiti egya kkala eya kiragala era nga ku mabbali waliyo omulongooti sso nno nga waggulu mu maaso g'emmotoka waliyo ettaawo.

Ekkanisa ennene bwaguuga. Eno abantu bagikozesa mu ngeri nnyingi okugeza ng'okusinza Omutonzi, okugendayo ne babudaabudibwa singa baba nga bazitoowereddwa, n'okugattibwa abagole. Wabweru w'ekkanisa eno waliwo emiti egyakula obulungi egya kkala eya kiragala.

Omukyala ali mu bbulawuzi emmyufu yeesibye eh akatambaala ku mutwe mu kkala emmyufu, enjeru, enzirugavu n'eya bbululu. Okuva ku mutwe gwe yeetisse ebbaafu erimu ebintu okugeza ng'amasowaani n'ebikopo, alaga ayina gy'ava. Ku mabbali waliyo edduuka.

Omuvubuka ayambadde essaati eyakakeeka, ayambadde akakookolo ku mimwa, enviiri nsansufusansufu, ayimiridde ng'atunuulidde kkamera.

Omukyala yeesibye ekitambaala ku mutwe mu kkala emmyufu, ayambadde ekitengi. Emabega we yeetisse ekibbo ekirimu ebintu eby'enjawulo okugeza nga emiwongo, jjambiya n'ekicupa ky'amazzi. Emabega we waliyo ebikajjo oba omuddo mu kkala eya kiragala.

Amaato gaseeyeeya ku nnyanja, agasinga gali mu kkala njeru, emmyufu ne bbululu. Amaato gano geeya... geeyambisibwa mu bintu ng'okusaabaza abantu n'okuvuba bye twandiyise ebyennyanja. Ku mabbali g'ennyanja eno kuliko ebizimbe ebyatobekebwa mu ngeri eyeegombesa.

Abasambi b'omupiira mu kisaawe bali mu kusamba omupiira. Bambadde eee engoye mu kkala enjeru, eya kyenvu, emmyufu n'eya bbulu. Ku mabbali waliyo abazze okuwagira omupiira.

Omukyala atudde kkatebe ayina enviiri mpanvu ddala era nga mu kibatu kye ekimu akutte ekikopo ku mukono gwe kuliko akakomo. Omukono ogumu guyina bye gunyiga ku laputoopu. Mu maaso waliwo laputoopu endala n'ebikopo ebirala bibiri ku mmeeza era nga waliwo n'essimu endala eri awo.